do ka kuɣ' walinli zaya ka duƒɛli pa di zuɣ' ka tɛbuli zaya ka kapɛtɛ yarigi ka gilasi bɛnika takoro bɛni ka waduropɛ bɛni ka laati yiliya ka wachi gba yɛliya

palizuɣ' ka miriba bɛn ka 'ɔto nim bɛni ka lori zaya ka sipɛka nim bɛ di puuni ka niriba bɛ luɣ'maa puuni ka tihi bɛni ka niriba gbabi ƒɔlagi nima

duu ka niriba pe laai n-zaya ka shɛba gbubi baaji nima ka bia nyaɣi baaji ka laatinima beni ka takɔriti nima beni ka punti beni ka pila nima beni.

Duu ka paɣa ʒia ka gbibi baaji ka doɣata ʒia ka ye niɛn'piɛla ka ga woochi ka teebuli biɛni ka buku nima paya ka sanitaaza tamya ka foto nima yiliya ka punu biɛni.